ha sintha baggara tani biyashe dizayssi aazaya kizayssa gidikkokka dunguza sharbeynne koppiyay qaapheti dayssi beettishe dees wulatikka duya giddoy si beettishe dees kare baggara diza maataykka bettishe dees siyaadeyka eqqoissas tooy beettishe

aakeyippe coranne daro gidida asay issife shigi eqqidayssi beettishe deees he eqqida issife cora gidi eqqida asati beettishe de7osonna etikkan dumma dumma asati eqqidayta sinthanka poo7iza mawurate zo7ommo biratey beettishe dizayssi beettes

Hasinsefe gafen unifesisayssi aazay ekizayssan gidikkoykka issi machas shiyonne namu attumada kididi gawone maydayti ekkididossona ize taa kuherakka topphe abankiray deees isa gisha kazeti kushe lokko histidido

haa sinthe baggara yuunibeeshidizayssi aatey gizayssa gidikko caallati issippe shiiqiti gede bishe dooso nawu izata lanqera diza kaameykka beettishe deees sinthe baggara diza kaameykka beettishe deees go7e baggara diyara kallo oykkada de7aawus

ha sinthe maggaratani biyasiidees aadey gizayssa gidekkoka tophiya bandirati madadara maladara gapettidizayti beettishe du7oosona insa garsenka deiya misilay beettishe deees izappe salo malay malani ay beettishe dehees

aysi ayitani diyashe dizoyssi aafey gizoysa kitikko macaynne attumay maaran ekkidayta fi ashe de7aay ezeta giddoppe issino zi kushey dimmidi lo7eth cadi txeelishe deeees issoy qase bessishe deee

Ta sinthe bagkara beya she dizay si aaza gizayssa gidikko keehippe cora asay sipe shiqidi eqqida e beetishe dees letikka awappe away xoolinka yanxi laphe bolla denthida asatinne dumma dumma lanqe may7o may7di eqqidayti beettosona ta giddonka dophya federaale poolisetikka beettette.

asinte bagkala tani beyashe dizayssi aaziya gizayssa gidikkoka issi akime keettan kittifate geetetti ayssa kashshe naytayssa macati idimidi midi askatafishede oosona issi attumaykka haara gede simme uttidi issinosamarfech adana gishke giigissishedee

Santanife ashe dizay aazay gizayssa gidikko gepe cara asay maarani sipi eqqidayti beettishe de'eette eetappeka sinthe baggara kushe bolla ababa oyqqidazo'ababa oyqqidaytinne issi mana mayo booththa may'dayti sopehake ehizayti beettishe de'osona etikka sarothi sheha simmi yeette

tani biyashe dizayssi azey gizayssa gidikkoykka macaynne attuma maaran uttidaynne eqqiday giidide oosonna sintha baggarakka uttidayta giddo issi machashia de7awus izetikka uttida oydazikka bettishe deee

han sinthe baygan nuni be'she dizayssi aadde giza issa gitikkokka gamma dungu za mayda asati kuppisha dewosonaa iza ta gidoppe gamma dungu za maydayssinne gbudappewosettida gaabe geetettiday samaylayssi kuppisha de'ees

Haa sinthe baggara nuni be'ishe dizayssi aaze gizayssaka gidikkoka attumatinne maccati maaran eqqidayssi beettishe de'osona izetappeka issi maccashiya puutoppe oothettida gabare mayidara beettashe de'awus ganna baggara dooriya silke oykkidayssi beettishe de'es.

ha sinthe baggara nuni beeshe dizayssi aazay gizayssa gidikkoka bula fomay7o mayda poolise oyde bolla uttidayssi beettishe deees izappe goyrakkasa mayo may7o mayda poolisey uttiday beettishe deees ize ta lanqera diza haaththeyka beettishe dees

ha sinsye baggara yunifershe dizayssa aazaya gizayssa gidikko attumatinne macati sippe maaran dungu za ma ydayti ekki doossuna izata giddoppe soy garseranne bollan hara arammayettidee

ha sinthe baggara nuni beyishe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka cora asata attumata be ishe de7oo xizata sinthenka eqqiday isiyanxilaynne izata toorati eqqidayti de7oosona azeta giddoppe issoy dunguza sharpe maydayssikka beette

Ha sinthe baggara tani biyashe diza aaziy egizayssa gidikko issi ooso keettha naa tumaynne macay gede simmidi maaran uttiday sife ettishe deees ezeta giddoppeissi attumay biidi tarapeza bolla xaabishe dees issi macashi eqqa xeella awus

Hayssi ayi tani beya sherizayssi aaze gizayssa gidikkokka issi macas sheera issi macash sheera uttilidoosonaa issi macashiyakka baggana bolla kushe wothada izeta xeellashe de,awus issiniyakka miichashe de,awus.

Ha sinthe baggara tani be ishin beettizay azeygideyssa gidikko kehippe malaliya dhoqanne dalga gidida keeththa woykkomu bollara qarxettida keeththa giddonka diza bolla karey bolla kee qaphettida qoofetinne ciratikka lanqe bolla diza daro limma dumma pooxati de7oosonna.

ha sinthe baggara uni be'ishe dizayssikka asati beettishe de7osuna izatappe sinthe baggara eqqidadetikka zugurkure shurabe maydayssi beettishe dees giddora za7o shurabe maydayssikka ganna baggara duge simmidi eqqidi beettishe dees xade baggara eqqidayssikka sineeqqidi eqqidi dees iza garsen uttidana'aykka beettishe dees

Ha sinthe baggara nu beyishe dizayssikka tamame somma lidi beettishe deees izappeka issi nay ha simmidi borsaku bayidi ha yishe beetteees booththara karethanay qolaketida shurabe may7di deees gede biza nam7u tamare naytikka beettishe do7oosonna issatappekayni baggara dizafe baykka beettishe dee.

ha sinthe baggara tani be ishin beettizaya aazay gizayssa gidikko keehippe daro asati issipe eqqirayti beetto sona hetappeka corati booththa shurabenne booththa kote me7ida eezeti mayrayssa bollakka giste malatay beettishe de7ees dalanqerakka diza cilila maatay betti

haytani beyashe bizayssi aage gizayssa gidikkokka gawone mayda attumati issi mada dara ekkidi doosona nam7u attumati silke denthi oykkidi doosona issoy izi tangede simmidi haasayishe de'es

ha sinthe bakkara nuni beezeyssi aasi gizayssa gidikkokka issi attuma uttidi haasayishi dees maykropooni oykidii guye bakkara isi xeelishinossikka baawaasee issi na liyaska kushetu beetti shi dee

hayssi ha'i ta beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka isiyotho keeththa shiikida tuma tabiyashe de7ays dayta sintenka izeta maxaafay woykko iseta daftareykka deees izeta giddoppe issoy maca gidada eretawus

a sinthe baggara tani biyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko attumatinne machati maaran uttiday to biyashi de ays inzetappeka sinthe baggara uttidaytikka beetishi de woosonna izetikka awun uttida giza gidikka qawoissi oososon giitettini erette

Ha sinthe baggara tani biyashi dizayssi aazeygizayss a gidikko issi masra keeththen indane adday shiike uuttidayssa e ashe deaas dubbu shas woykko sebsa bas shiik utti doossona issoyka kushe adafidi uttidayssi bettishe dee

ha sinthe baggara nuni beishe dizayssi aase gidayssa gidikkoka macatinne attumati core shiikidi issi bolla urtidayti beettishe du oosona izettappekka issoy sinthe baggara dungoza koppi aaththiday putoppe osettida afila mayday uttide ees

Ha sinthe baggara nuni beeshe dizayssi aazay gizayssa gidikkoka kawososan uttida attumaynne macay maaran uttidayta beeshe do7os iza ta sinthenka haaththaynne malke malke gidida dabta reweekko waraqeetay dee.

sinthe baggara tani be ishin beetti zayaazey gidayssa gidikko isiyatu mazikka mayettin izayssi haa issiotopbettana diza shiqidi uttida keeththanga guye baggarayzi xeellishin za guyen diza asi baawa shi mizi sinthe bera makrofoonerasa izayssi beette

issipe shiqidi uttidakki hipe cora asaybeetishe deees etiqqam sinthe baggara uttidi issisara hasayetite siybeetishin lanqerakadiza guye baggara kamera denthide sibeetti issi macashi akka sinthe baggara ekkada haa sinte xellizaara biitta

sintha baggara tani ishin beettizay aazay gizayssa gidikko issi macarshiyakka ubbe bolla dunguza qachidana maygirafon erqadahaasayizaada gizara beetta lanqera haatikka may7ettidi dizayti ubtidayti beettishe de7eette izi lanqera dizaytikka afalappe menettida gabare may7 doosona

Ha sinthe baggaran uni beshe dizayssi aaziye gizayssa gidikkokka heedzdzo attumati uttidi duusuna izeta xarapheza bolla zeta daftare woykko waaraqetay deees issoy giddon uttidayssi maygirafoone oykkidi haasayizayssa malees.

Aasi inthe baggara nuni beyshe dizayssi aaziya gizayssa gidikko issi majane nammo attumati uttidi doosona nete ya daraphezanza bollakka dunguza ma sharbeybeettishe deees izetappeka issi nea iskirfto oykkana xaafana koppashe deaawus.

Aalu sinthe baggarabe iishin issifo shiki eqqida gammo dunguza qofe kopfida asatenni dumma dumma may'o may'ra asatiekkidizayti betosona issoykushen xambaro yokkidaynne issoyka magarafoone ekkidays me duto ekkidayssi axenottida naa lanqen ekkidosonna.

Ha sinthe baggara nuni beeshe dizen aadey gidayssa gidikko macatinne attumati maadhan uttidayta beeshe de'oos izadappeka cooray dunguza koppiyanne dunguza shoraabe may'dayssako sinthe baggara deiya machi aggiste mirketha shurafe maydara beettashe de'aawos.

ha7itani xeellasha dizayssi aazey gizayssa gidikkokka issi keeththan issi macanaera siya tumanara uttidi doosona hankoyti kade bolla uttidi de7etees sinthe baggara sineynne shashay dizayssi beettishi dee

Hinte baggara tanibe ishin beettizay aazey gidayssa gidikko dinthe baggaraysi macashiyakka wulaauzalanqenuttara dizaara beettawas zawula lanqe n uttara dizayssa giddo baggarakkadiza keeththafu utara dizayssi hamele wooteyle gizayssa lanqe n uttara dizaara beettawas

Ha sinthe baggara nuni beeshin diizayssikka asse eqizayssa gidikk woykka booththa maya mayedayti macashey bolla yiidi yeekkishe doosonaa macashiyakka yeekkashe de7awus isippey yizzai attumazi gade simmidi bishe dee's.

ha sinthe baggara gi xeelishe dizayssi aazey gizayssa gidikkoykka nam7u attumati uttide asho kattafishe doosona issi attumaykka kiyana gizenne kare bagga xeelishe deees heni baggara niaani baggara de iza ashosi addappe malalizayssa

hayssan sinthe baggara tani beyashe dizay aazi gizayssa gidikko nam7u maceshati issife eqqidaytinne etalanqeradiza issi aaway beettishe dees nam7u maceshatikka putafe madheti daggabarenne uni laxana maydayti eqqi de7oosonna aawaykka maydi issi eqqi dees

ha sinthe baggara tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko keehipe malaliza qerina ati attuma oyddo attuma nayati deessona nam7ataka aawaay idimmi diishi namataka aaya issinozay idimmada issinozakka gaden oykka dadizaara beettashe dawazitetti dizasoy kehipe lo7ees

haa sinthe baggara nuni beyishe dizasatikka nuu beittishe de oosona izata giddonka issi macashiyakka beittashe deawus iza ta giddofekka issoy gitaase malidi eqqi dees iza ta giddofekka issoy dugguza sharbe qoodhen qachi deees

hayssi nu beyshe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka issi hatte misile keexxa bolladea hessafe issino ziggade keydi pishe dee sanifaqara dizayssiwulay ka qulpe gidoysi eretee

ha sinthe baggara itani be ashe dizayssi aasey gizayssa gidikko baasa bollara kehippe cora asay gede hamottizaynne ha hamottizay beettishe dees hizaappeka lanqe baggara dizayssi pajajeti gede ha simmidi bizayssi do7osse

Ha sinthe baggara tani meyashe dizan aazey gizayssa ginikko shurjara oozettida mesqele e ashede aayis woykko keeththee iza garserakka gede gele izadekka bi ashedaa iza garsera gede bishe diza asataka bi ashede aayys.

Wa sinthe baggara tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka issi pacasha tootale ba'idara beettashe deawu izakka qeerina akoshi toota lebaada ha simmada eqqaduus izippe ganna maggara diyayo shuchchazi beettishe deees.

Ha sinthe baggara tanibeya shi dizayti aage gizayssa gidikko macatinne attumati putoppe wotetida mayo mayda macati luugeoy giidi magseluna bolle woththidayti tophiyabandara gidin eretumeyssa dhoqisti oykkidi deet

asinthe baggana nuni bayhi dizayssi aazay gizayssa gidikkokka ayssi attumaya maagirafoone duuna bolla kkada haasashe deawus heeni bakkarakka ekkidamus limetakka ekkidi doossona hessoyka ba kushe dimmidi deee

ha sintha baggara tani biyashi dizayssi aaziya gizayssa gidikkokka issi macashiya miizi maathashe beetta awus izappeka sintera maariyaka eqqada diyara beettashe de awus miizi acherakka dayiya mithati ubbatikka beetishe de wosonaa

asinthe baggara tani beyishin issi attumanaykka bashe bolla katha kathizay garsera kattin7o bolla tama eestize beetishe dees iza lanqerakka dizaysi bacara bashe bolla shirizayssinne qaatizayssi beete goera asati uttidayi de7ette

ayisi macashiyakka beettashe dizaara tokkesha yashe dawus ka salmandajja bolla izi sinthanka diza j abanatinne tuke uyiza sineti de7oosona bode baggaraka tama izan cuyisyizayssikka beettees gene baggara oydeti de7oos

Ha sinthe baggara be ashe dizay aazey gigayssa gidikko geype malaliya keeththa giddonka soofa bolla uttida issi attumay beettishe dees ha attumaykka maydey karetha mayo maydey siyizi ha xeelishe dizay ssi beettes izikka oone giza gidikko topyakawo doktora be amedekko

Ha sinthe baggara beettizayssi aaze gizayssa gidikko kehipe malaliyanne daro gidida barbaretinne issipe shiiqiza dhale qommoti de7osola gatxa kaththanassinne barbare qommotikka dumma dumma barbaretinne zo7oykka cilileykke gide gaacettidayssi madabalara beettes.

Ha sinthe baggara tanie ishi meettizayssi aazey gizayssa gidikko keehipe cora asati woykkokka ooththanchati sipe shiqidikka maalaliya keeththa giddoy sipe shiiqi tobetizayti beetishe deees keehipe dhoqa bessanka uttida macatinne attumati ha sinthe xeellizayti beettosona

Inta nuni xeellishin beettizayssi aazay dizayssa gidikko booththa shura be mayda isportey weykkokko haaseykka anchati ispe shiqi eqqidayssi beettishe deees essafeka issinoy harakkoote maydayssi yiidi sinoza idimmidayssi beette lanqerakka harati eqqi beyoosona

Hay tani xeelashe dizayssikka aasa gizayssa gidikkoka isiyotho ketamis yayirasaawara uttidi doosso naa isatikka uttidi dishe ha asa gishe doossonaa isti attuman hanko baggara beettishe dees

Haysan tani sinthe baggara be ishin beettizey azeygizayssa gidikko kep malaliya xaraphe sinthanka wessimusiley beettizayssa lanqen giddo baggara kuwase dizayssa lanqen ekkida uttida nam7u asati beettishede ooso naa lam7u asatikka eyta kushenka hissi inusa sintha maygirafoone dizayssa giddon lanqera bandiray beette

ha sinthe baggarasanni biyashi dizayssi aazay gizayssa gidikkokka issi attuma fooley giigissana baale muya fooley bolla keeshe beetes izikka keede ekki dii giigissi shedee izaappeka gabey baggara dizaagadezi ay malam alalizee

ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi aasey gizayssa gidikkokka issi attuma be ashe de ays izikka poolise mayomayidayssi beettishe deees heni baggara deiyami sileykka ita goerayta sinthara deya mi sileykka beettishe deees

Ha sinthe baggara tani beyishin beettizay aaze gizayssa gidikko nam7u attumati issi biitta woykko ace biitta bolla eqqidayti beettishe de7oosona heytaka sinthe baggara dizayssi cuu7izayssi beettishe de7e deeti woykko tama woykko maburata daggadhayssizayta malette.

Issan tani sinthe baggara be arshe dizay aazee gizayssa gidikko heedzdzu attumatikka nammati uttidaytinne issino eqqidizayssi beettishe deees aaza ooththizey giza gidikko essi gabe fisi charjidikka sinte baggarakka ziinoza xam7ishe bessizayssi beettishe deees.

ha sinthe baggara tani beishin beettizay aaze gidessa gidikko habaasa bollarakka keefe cora gidida asay gedenne ha asimiyamuttizay beettishe deees eta lanqerakka diza issi mithatinne asa keeththati lanqera beettizayssi deees

ha sinthe baggara ta be ashe dizayssi aasay gizayssa gidikkoka issi ooththo keettan shiikidi macaynne attumay maaran uttidayssa be ashe deay issi macasishe sinthenka komputere dizayssa be ashe deay issoy booththa shura be may7dayssi hilke xammishe deees eta sinthera dizathekka beettishe deees

Ha sinthe baggara nu beishe dizayssi shuchchada keetettida keeththe malidi beettishe dees iza garsenka daro oydeti beettishe do'oosona izappeka xade baggara uttida asatikka beettishe do'oosona izikka booththa qaalamera qalametidayssi beettishe deees.

Haytani xeellashe dizayss aafe gizahssa gidikkokka issi macashiyo xeellashe de7ays izaka be wemecheta laala qola danqi baadeti yana giigettashe de7awus izaka ekkidabutazinne addappe lo7izayssakko.

hayta xeellashe dizayssikka aage gizayssa kidikkokka issi attufay sinxa baqan bezin ayfe bolla manadire woxxiday magirafoone sintha woxxiday seya xeellashe de aas ganna baggara tomphiya bayndenakka teenna she de aas

Haa sinthe baggara beettiya majashiyakka iqata shiisherethada guuchchadekada bashe de aawus izippeka sintera beettizayssikka misilazi beettishede ganna baggaranne zade baggara diya mitatazikka beettishe de oosona.

Sinthe baggara tani biyarshe dizay si macashiyakka lafdooppe kusheno ekkidiaariyakka beettashe de aawus bootta shuuurabi maydara haythen worketaathi daariya beettashe de aawus laftop piyona bochechi yaarakka beettashe de aawus

ha sinthe baggara nuni be'i she dizayssi duqetenne bollara diza hayllande zaytey beettishe de'es mo'ezikka maaran utti deees izappe garse baggara dizasatikka beettishe dowoossona hani baggara denda oekki daariyakka beettashe da issi keesezikka beettishe deees

hay tani xeelashe dizayssi aaziya gizayssa gidikkokka zaytenne dugete issi bolla uttidayssa be ashe deays macanne attumay maaranka uttidayssaka be ashe deaare issi attumaynne eqqi diizata sunthi xeygishe dee.

Aytanin zeellashe diza arage gizayssa gitikkokka woga kaami xeella shede aas izappe kaynni baggara diza keeththe xeella shede aas iza giddon deye iza attumatikkabetishe dos

ha sinthe baggara nuni be'ishe dizayssi aazey gizayssa gidikkokka poolise ta beishe doosona izotappeka guye baggara uttidayti zo7o ma ydaytikka uttidi de7oosona issoy ha simmidi miichishe dee

hata sinthe baggarabe izayssi aazey gizayssa gidikko oyddu attomatikka issi malama yooma idayti beettishe de7oosona izikka aazi ooththizo gizayssa gidikko ha izeti bolla yeddizay si aazey gizayssa gidikko dumma dumma tama adagati boykko maburate adagay gakkidason toyssizaytakko

Ha sinthe baggara coorasa takka nunikka beyishe de7oos istiyas giddonka issi majaisha poolise gidiyara sinthe baggara eqqalea de7a heda sinthemeekka issinosi uttidayssikka beettishe deees sinthe baggara diza smisileykka nuu bettishe deees heni baggara eqqida poolisetikka beettishe de oosona

Ha sinthe baggara tani be ishin beettizay aazay gizayssa gidikko keeppe cora gidida karetha mayda asati beettishe de'osa macatinne attumati hisipe shi qidi sintha si mi es gizaytinne iskirftoru na bolla woththidayssi macashiya beettashe da'awu.

ha'i nu be'she dizayssi aaze gidayssa gidikko shuuchchara keexettida keexthey beyishe de'oss iza baggappe ganna baggara macanayti uttidaytikka betishshe de'osona issi attumaykka shubbo qachishshe de'ees izaskka wulazi gorda gidoyssi eretees

ha sinthe boggara nuni beshidizayssi aazey gidayssa kidikkokka addapbe malali zayssa beishe duo izikka aazeynte gizayssa gidikkokka shurchara wothettida keeththey beettishe deees izaska daro wulatide oosona iza sinthara dizayfewetikka bettihe

Haydani geellashe dizayssikka aaze gizayssa gidik ko cora asata zeellash hedea ezata giddoppe isse dunguza koorete maydayssa gidite erettees macanne attuma issi bollakki silke xamm erethishe dee

ha sinthe baggara nuni beyi sheddizayssi aazae gizayssa gidikkoka coora asati maaran eqqidayti beettishe de7oosona izetappe sinthe baggara shuuchchan keexxettida keeththe garsen issindiya eqqada duge simmada be kushe hewotha daawus

a sinthe baggara tani be ishin beettizay aaze gizayssa gidikko keeppe malaliya keeththa giddo asati uttidi kushe dimmi uttima hettidiikka sinte bagga zeellizayssi macaranne attumatikka goy baggara beettiza coro asati dewozo naxara be bolla dumma dumma miirsati de7eettes

ha sinthe baggara nuni be'ishe dizayssi aazey gidayssa gidikkokka addappe malalizayssi beettishe dees izikka inte aazikkakokka shuchchara keetettida keeththey beettishe dees addappe malalizayssi

Hay tani zeellashe dizayssi aa zeengizayss haki diikkokka shuuchchara keetettida keete zeellashe de'a iza sinthen deguppe bayndiraynne tophiya bayndiray eqqidayssi beettishe dee sinta baggara de'iya mihayka addappe lo'es.

Ha sinthe baggara nunibenshe diza aade gizayssa gidikkoka shuuchchara ooththettida ooththe addappe malalizayssi beettishe de ees iza garserakka asati ammuttishe de oosona issi machashiya baasya bolaykkada silkexa mizeeriyekka beettashe de7awus

ha sinthe baggara nibeeishe tisa asatikka issi macashata giddoon eqgi dariya polise gida iniizata gufeka guara diza keeththosi wolqo abaaxi beetis yedees issi addazikka kusheydimmana hissi eratees

Asinthe baggara tani biyashe dizakke hiffe cora nayti issipfe ottidayti dehosona hetikka tamare sokkilase giddon uttidayti beettishe de yeettes he itikka muttidayti issi oyde bolla nam'appe bolla uttidayta sinthanka daftarey sinthe bolla dizayssi beettishe dee.

Hai tani hayssan sinthe baggara be ashe dizay aazey gizayssa gidikko nam'u asati issi kifile giddo uttidi issife telefizinessiyoy xeellizayssikka issoy qasseka bela awtoppera xaafizaysi weeti shede xaraphe bollakka daftareti beetosona.

a sinthe baggara nuni beyishe dizayssi aasey gizayssaka gidikko issi ooththo keettan majaynna attumay maaran uttidayssi beettishe dee izagi izeta giddoppekka sinozi haara gede simmidi izetan uttidayssi beettishe dee

Satani sinthe bakkara beyishin beettizay aazeygizayssa gidikkokki pecoraasa issipe shiqi eqqiday beettishe deees eytikkan dumma dumma mayo maydayti machatinne attumati istife ekidosona ita sinthankaram'u addeti eqqidi gede simmidayti beettishe de'eete.

ha sinthe baggaran nuni beishe dizay aaddappe malaliza baasabeyishe do7oos izarakka kaame tiqqedenne ha bishe do7oosona ganna baggara diza keethtzeykka lo7ishe deeees izappeka garsera disaabe baykka beettishe de7es

Ai sinthe baggara be ashe dizay aaze gizayssa gidikkohessi attumaykka zo7o shurabe maydaynne karetha sore gixxiday akimesoo7oyde bolla woykko hiitha bolla guddenoti dizayssi beettishe dees izikka kusheppe suutha duuqisidaysi gare bolla duuqetizi suuthayka beettees

Hasinthe baggara beettiza issi .macashiyakka mazgabe bolla akimeson mazagabettidayssa xeellashe dizaara beettashe dawus gede baggarakka girqida bolla xaafetida dumma dumma xuufati deettes amayirakka gashshenayra hissife shiiqi uttelayti dewusana xaraphe bolla dhaleykka beettishe dee.

ha akimey keetetha woykko dhale keeththa nunni beyishe dizayssi dumma dumma dhalati issi magadara bolla issipe shiiqe uttilayti beettishe deyoossona attumayka sinthe baggarakka uttidi dhalashammizayssi beettishe dees bayyizayndiyakka waraqetafesintha wotha xaafizaara beettawus

Asinthe baggara issife shiiqi eqqida oyddu asati beettishe deyoosonna etappeka giddon diza nam7u macati miicizaytinne lanqen eqqida nam7u attumati beedetes etappeka isti macasiyakka gabare maydara kushe bolla ha waraqata oyqqa bessawus

Ha sinthe baggara nuni beishi dizayssi aaze gizayssaka gidikko chuchchara keethtettida keeththe beettishe deees iza sintera dizaabebaykka addappe malalizayssi beettishe deees teni baggaraka diiza gadeykka beettishe deees

hayssa sinthe baggara tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe daro asatikka hiithe bolla ichi dizayti beettishe do7oosona etikka izi tanhuphe ashsha gettidaykka dumma dumma harge hargidi ichidizayti beettettes eeta giddon sinthe baggara eqqidayssi dabeettawus

ha sinthe baggara tani beya shirizayssi aaze gizayssaa gidiikko macatinne aattumati maaran utti dyayti beettishe de7osona inte ta giddoppekka issoy macashiya eqqada de7aawus itiyaawawara keetta kushenokkidayssi beettishe dee

Ha siinththe baggara nuni beyishe dizayssi aaza gizayssa gidikkokka oyddu attuma nayti issoyizata kiddoppe puute tokkishe beettees issinozi kawoone may'idi iza siinththen eqqidi iza xeellizayssikka beettishe de'ees issinozikka gede bizayssikka beettishe dees

Sinthe baggara tani be ashe dizay siaaze gizayssa gidikko siyattumay guuchashu raawu maydayssika akimeso oyde bolla ichidibiya suuthi duuqisizayssi deesse gadenkafestaalera duuqettiza suuthazi beettizayssi dee izan anqerakka harati dizayssa kushe beette.

ha sintha baggara tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikkoka macaynne attumoy maaran ekkidayssi beettishi deees issi macashia izeta giddoppe gede simmada qedariya beettashe deawus etappeka huda baggara deiya keettezi beettishi deees

Ase baggaran nibeishinbeettizaytikka sihi macatinne attumati issife sheqi eqqidosana itikka nam7ati eetappe issi attumazikka kushen waraqeta oyqqides h waraqeta oyqqidayssikka booththa gayone ma'y daysti lanqeraqqides iza gidise ta guye baggarakka keeththi beettees.

Ha7ie hayssan tani iishin beettizay haasay kizeessa gidikkokki peecora asay ibaasa bollara aasi miizay beettishe de7ees nexapeka dunkamo dunkuza kotema hidaytinne pooxa qode bolla qachida asati de'ettetizaasinakka gammise maydara beettawo

isaai nuni beishe dizayssi aazay gizayssa gidikkoka attumadinne macati ekkidi doosona izeta bakkara sinthe bakkara ekkidadezikka agede simmidi ayfe bolla mana dere wothidayssi silko ekkidayssi oychishe deees namu attumatikka kushey timmidi ekkidi doos

Ha sinthe baggara nuni beyi shedizayssi aazay gizayssaka gidikko issi macashiya gawone maydara uttadanna ayssaketin issi niyay dimma utti dari naaza caddana gashe giigetashe de7awus izetappe kani baggara de7iya pooxay beettishe dee'es.

Ha sinthe baggara nuni be'iishe dizayssi aazey gizayssa gidikkoka heedzdzu macashata beishe de'oos iza ta giddoppe issiniyakka uttada deawus issi macasha izis wara kate woykko luuke gizayssa daymashe de'awus.

Aysiyay nu biin shirizaysti aaza kizayssa gidikko issi macashiya puttoppe ootitira ma yoga bare maydariya qeerina attuman hay dimmiin izana hasayssa shede awus issiyaade ekistedoorite kiza shuurabe maydays eqqididdabbe bolla kushe woth dibbursa oyqqidi dees.

hayssan tani be'she dizayssi aaze gizayssa gidikko kepe lo'iza keeththa giddoka heedzdzu attoma tibidi madardara mayko xanaphe bolla teeloti eqqinayti beettishe de7oosona etappe sinthe baggara diza madardara giddo keeppe cora mishay beettes

Ha sinthe baggara beetti zay7azey gizayssa gidikko keybe malaliyanne dalga gidida keeththay giddonka sinderanne egere baggara ha baggara giidi shiiqidi uttidi issipfe tobettanas dizasati beettosonaeta xaraphe bollaka dumma dumma miishati beettisin ssi adey giddo baggara eqqi tamarses

ha sinthe baggara nuni beyizays dizayssi aazey gidayssa gidikkokka macatime atuma tiisipe ekkidi issoy kushe dhoqu istidi haasayishe deessee izo dikka dumbusa koppe aaththidaytanne iza shuurapfe iza koote maydaytakko

ha sinthe baggara nuni be'iishe dizayssi aazayy gizayssa gidikkoka asati ekkidi aasayi sheti de'osona seta giddoppekka issinya macakko iza ta sinthera beettizayssi aazay gizayssa gidikko haysse solare geetettiza miishiza sinthen e wothidi de7eettes

kehippe dalganne aaho gidida baasa bolla si macarshiyakka gede simmada daabiza yssibeettees iza biza sozanka bollara korkoroyshocetidayssibeettes heehsho cetira korkoro garsen dizayssikka bayssa makinati yiidiza bolla benzile duuqisanayssa mala go7izayssa gidishen

sinthe baggara tani beyishin beettidayssi aazey gizayssa gidikko keehipe malalizanne lo7iza baasay beetishe deees ha baasayka komilistoone woykko shuchchara wosittidayssa gidishin ya sinthe baggarakka diza shuchara keexxettida keeththay izi qambete lanqerakka maatatido

Ha7i tani xeelashe dizayssi aase eqizayssa gidikokka macana attuma issi bolla eqidi doossona issi macasha isaka sinthe bakkara eqqada deawus iza qamuse mayekko biyanthi daara betashe de7awus.

hayssi sinthe baggara beettizayssi aazey gizayssa gidikko issi keeththa nanqe bolla kake gida bolla qaapettida osha keeshshetinne dumma dumma wooshera oothettidayti kaththa oykkanayssa kamalidayti de7oosona eyta nanqera girqida bolla qaapetida heedzdzu keeheti beettetes

Ha sinthe baggara nu beyshe deya attuma naykka nu sinthen beettishe dee izappe guyera dizan korkora wulaykka beettishe dee zappe ganna baggara cigilo borsaykka beettishe dee izikka giddoda booththe shuura maydisa bollara samay isha miti maydaysi beettishe deees.

ha sintha baggara tani beya shedizay aazey gizayssa gidikko kehife malaliyanne mua biratera hama biratey gididayssako izaakeyppe lo7iya omorsarakka fooyisason gidida baasa bolara kametikka gede ha hamottizaytinne asati amottizays sibeeti shi dizayssa beyays

asnisa maggara nunibeishe dizayssi aazaya gizayssa gidi qokka shuucha aawa keexettida keette beetti shede izasika maskootesi du7a giddoyssi ereetee iza boldaka diza misile wekqo xuufeykka beetti shede

hainobeishe dizayssi aaze gidayssa gidikkoka shuchchara keetzettida keetzthe beettishe deen iza sinthera ka deya maatayka beettishe dees iza garsin diza bayiskiley woykko motoreykka beettishe dees

Hayssa hay ta be7ashe dizayssi aazey gizayssa kidikko isi poolisey sintha baggara eqqidi dees iza lanqaradi oyti wota dere kiitettosona isi ta giddoppe hissina macakko guyeerakka keexxettida keeththey beetishe dees.

Ha sinthe baggara nu beshe diza naytikka macattinne attumati maaran ekkidayti beettishe de7oosona esata sinthenka abebaay dirayssi beettishe dees ayatappeka ni baggara oyde dizayssi beettishe dee izi taakidoppe hissineakka maxaafe oykkada eqqadussee.

hissan sinthe baggara beetti she dizay aazey yiidayssa gidikko gehipe malaliy haytophiya bandiray bollan dizayssi beettes itophiya bandiraykka gizaalan gendizayssa karsan istirsh woygede ha simmi xaaxettidayssa garsanka shucharo keexxettida keeththa malizayssi beettes

ha sintze baggara tani beyash dizayssi aazey gizayssa gidikkokka nam7u attumati wanco oykkidayti beettishe de7oosona issoyka kushe bolla oykkidaykkaykka beettishe dee de tabgoyeppena dizaabe baykka beettishe dees kanne baggara deiya keeththeykka beettishe dee

Ha sinthe baggara nuni beyishidiza poolisetikka gede simmidi ekkidayti maaran beettishe do7oosona izetipeka isiyoysso naa may7oy bandara ekkidaykka beettishe do7oosona naytikka booththa kalxenne karetha camma aaththidayssi nu beettishe dee eyta giddoppe issiniya maca gidada beetta awus

ha sinthe baggara nuni beishe dii asatikka nuu beettishe de7etees zeta giddoppekka issine maca gidada eretawus etikka oyqqidi xoosse galatishe shamabara ishe doossona zetappeka guyera diza oydazikka beettishe dee

Ha sinthe baggara tani beyash dizayssi aaze gidayssa gidikkokka issi attumay ekkidayssi beettishe deees izikka garseranne bollara mayetidi deees ba kushenka maykrofoone oykkidi haasayishe deees yaani bagaraka uttidayssas kushesi beettishe deees.

ka ta xeellishin issi maccashiya beettashe dawus ha maccashiyakka kayo mayo mayodaro malawus akka hu7e bollaka karetta shaashe qachidaranne karetta sharbbe qoodhe bolla mayidaara beettashe dawus;he guye baggarakka issi attumatinne beettizayssi de7ees;dunguza qoophezi be bolla aatti dees;issinozi silkke izi doonaso shiishi de7ees.

ha sinthe baggara nuni beyshe diza attumaykka iza sintheniza komputera woykko lawtoppe geetetti di ereteees iza sintera diza haaththeykka nuu beettishe dees iza borsayka beettishe dees izikka kare bagga xeellishe dees iza

Hay tani xeellashe dizayssikka aaze gizayssa gidikkokka nam7u attimoti ogiyayn eqqidossona zeta lanqera kafulise eqqi deesse ba masara dogitii issinozikka borsa woxxidi woxxana gish dees.

Hayssan xeelshe dizayssi aaze gizyassa gidikkoka maccatinne attumati be heera loythishe doosona issi maccasiya borssa mayidaara pittada shiishashe de7aws issi attumaykka izata eqqidi xeelishe de7ees.

haytanixeellashe dizayssi aadekizayssa gidikkoka wagga kamin woykkodo zorey geetettizayssi buurata shiishi she dee izi shiishe shin garse bagarayssi addeyissi issino zamma xeerethi she dees

ayssa nay tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka attumati shiiqidi biitta giddoppe buure shiishishe de7oosonna issoy issoy chiginne tokkishe de7oosona issi macas shiyatirafike koote maydarea quxaxarashe de7aw

ha sinthe baggara tani be'ishin beettizay aasay gizayssa gidikko ha cililo kaameykka bolla bolla buurata dumma dumma buurati karethafestalera qachiti dizay tibetishe dewoosona he buurataka kaamey ekkidi haho buray qoletizaso ekki bizayssi baasa bollara beettes

Ha sinthe baggara nu beishi diza buuraykka dees izakka aaththana kaame yiidi eqqidi deees dizaappe xare baggaranne ganna baggara asati eqqidi duosona izappeni baggara diza asati yanxida oyqqidi uttiraytikka beettosona buuraa aaththana gish du7osona

Ha gee sinthe waggara nuni beyizaytikka issi macashatinne attumati hube xaaxidikka buphe qachidi sife shi qidikka beheera paayatetha naaganas fittishe dizayti beettishe deyoosona heetikka fittishe burey ha sinthe shiishshizayti beettete

ha sinthe baggara nuni beyishe dizaysti aaze gizayssaka gidikko mitha garsen wogga kaame be ishe de7oos izikka gede bishe beettishe deees iza garserakka diza baasazikka beettishe deees izoppeka gede baggara diza mithatazikka beettishe de7oosona

haytanni biyashe dizaysse aaziye gizayssa gidikkokka nam7u macatinne hessi attumay keechchira pode mooyzishe duusonna wogakame eqgede shini zanaathana qoppishe duusona issoyka yiidi ekkishe deees

hayssi hayi nuni becshe dizaysti aazay giza issa gitikkokka sintheebakka baassa bollana bizayssi wagga kaami beettishede hees iza giddon diza namo attumatikka beettishe de oosona kamezappeka heni baggara deiya mithati asa keeththatikka beettishe deoson

haytani biyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka macatinne aattumate be heera geeshshatetha nan gishe dooso naa izetaka polise kootema idayti ubbatikka pittishe duoso naa attumaykkani baggaraka pitishe de'es

ha sinthe baggara tani be'ashi dizayssi aasaygizayssa bidikkokka macaynne attumay issipe shiiqidi beheera geechishe de7oosona gizeta giddoppekka issiniya akafa oykkidariya beettashe de7awus issinozikka pittishe de7es

Maydan iliyashe dizaysi aaze gizayssa gidikkokka issi macashira issiya tumara issi geethan uttidi be komputere ua xaafishe duussonnaa issi macashiyakka heenirahaasi mautada xaafa shede aawas izette

Ha sinthe baggara tani bi'ashe dizayss aaze gizayssa gidikkokka cora attuma tamaran uttidayta be7ashe de ay nam7ati gay nira ha simmidie uttidaytikka beecishe dewosona istoy ha simmidi miichishe dees ayfe bolla manaxera wothidayssii.

Ha sinthe baggara nuni beyishe dizayssikka aaxe gizayssa gidikko issi adeza sintxan diza komputereykka beettishe dees gaanna baggara dizadoia bayndiraykka beettishe dee diza sinthera gede simmi uttidadezi daftare kulbata bolla woththidayssikka beettishe deees gaanna baggara kadizawedey bettishe dee..

Haytani xeellash shetizayssi aazey kidayssa gitikko qayssi attuma naa xeellash hede aas izikka kushe bolla dhokisti oykkidayssi aazey gizayssa gidikko paydametawuqiya oykkites iza bu7e bakkara dizan xuufezi aaji gize kiikko paydameta wokqiya aaziye gees

Ha sinthe baggara nuni beishe diza attuma naaykka nuu beettishe dees ikaayothe giidinte qoppizayssa gidikkokka maykera asa ishe dees ambasadere koote ma7idi eqi dees izappe ganna baggara diza ceelila maataykka beettishe dees.

ha gey nu sinthe baggara cora asata beyi shedizaytikka izatappeka sintera daraphe bolla alandaraathey dees izappeka sinthera boothane gerey xaaxetiday dee gaanna baggara ae bay dizayssikka beettishe dees izatappe guyera eqqi cilila koote maydadezi eqqidi deees izatappe guyera diza dunguza qaaphetidakka beettishe dee diza sinthe baggara dunti dunguza sharbe qachidaytanne giidi eqqi deyosoa

Ha sinthe baggara uni beyishe dizayssi aazaya gizayssa gidikkokka macashera attuma danara beiishe dooosse izazanankera beettiza topiya bandiraykka beettishe deqees macashera attumazara sarota imishe do7oosanaa attumasikka doktora aphi aymede geetettees

Ha sinthe baggara tani biyarshetidaysi aazey gisayssa gidikkokka poolise ti beettishe do7oosona egutappeka sinthe baggara garecha maa ma didasi ammuttishe do'osona debbubetoga bandaraykka beettishi deees.

hata sinthe baggara be ashe dizay aazae gizayssa gidikko issife shiiqi eqqida daro asati beettishe de oosona he asatikka sinthe baggara eqqidayti eetikka nayrayssi issi mala shuraabe gidishshine suraaba bollaka giste malatay dizayssi beettes issi macashiyakka booththa gabare may7adu

Hayssi ay nuni beishe dizayssi aazeyn giza essa gidikko issi majaranne issi majara ekkida haasayishe dooso naa issi attumaynna issi attumay sarotishe duossonaa issi majarsha bootha maamaytaariya haasayissashe dea

haytani hayssa sinthe baggara be ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi attumazara issi attumazara issifesano settizayssi meetteees ha issi attuma izikka qasse dophiya kawo gididayssa dokkora bi7ahamedey gidish nita kuye baggarakka bayndiray beettees

Hay tan biyanshe gizayssi aazaya gizayssa gidikkokka issi maca sheera dotor adi aymedera eqqidi sarothetishe doosona izikkaadda beyeesoti dimmicishe deee edzoda alankeradira toka bayndiraykka beedishe de'ees.

haytani xeelashe dizayssi aazey gizayss agidikkoyissi attuma xeellashe deaas izappe gu7eratiza badalaykka beettishe dees mithayka beettishe dees iza sinten aazey dizayssi gikko maykrofoonin hasayishe deees

ha sinthe baggara nuni beyi sheriza asatikka beettishede ooso na izetika garseranne bollara giti tirima ittidayti beettite xisata giddoppeka tam7ay be tooranne oyqqidaytanne dungoza koppi aaththidayti beettishe deete xezeta giddoppeka issoy qeeseqidee'es

Asinthe baggara beettiza namu attomatikka ha simmizayti beettishe deyoosona eetikka issipe ha simmi hamottizaytappe issidoozikkaitophiyakkawo daktorabe ahmade gidishin asintha bolla dizayssika hayssa orphinne misiley beettishe de

hay tani beyashe dizaysi aazee gizayssa gidikkoka issi ooso keeththan macanna attumay maaran ekkidayi beettishe doosonna issi machoshiya izetappe sinthafekka aadhdhada eqqada qaas issi attumayka malatidi izota bessishe dee

Ha sinthe be garami beishi dizayssi aazay gizayssa gidikkokka attumatinne macatis dippe shiikitayti beettishede oosonnaa izita giddoppeka issoy hara shuraabi maydayssi beettishedee hankoy tikka gispe dooni de giza shuraabi maydayti beettishede oosonnaa.

a sinthe baggara beettiza nam7u asati iqqidayti beettishe de7osona eyta guye baggarakka issi mala salo mala bandeayn lanqe eratizaysika heedzdza gidishshin yedzdzuy tophe bandiraykka dee issinoykka topheyakawo dotorawi aamede gidish issinoy kare dere asa malees.

hayssa aytanibeyashedidayssi aaziy eqqizayssa gidikkokka attumati maara namutishe iishe doossona ze ta garse zekka haaddappe lo7zays ababababe ba gididayssi beettishe deees

hayssan sinthe baggara nu beyishi dizayssi aaze gizayssa gidikkoka isportenata woykkokkaasanchata beyishe de7oos izotappeka sinthe baggara diza attumatikka beettishe de7ooso na istoy shurabekkesi qoodhen qachishe dee

Ha sinthe baggara tani biyashe dizayssi aadey gizayssa gitikko macaynne attumay maaran ekkidayta biashe daas issi attumay izetara haafe geede simmidile tara hasayishe deei goye baggara diza mithazikka beettishe de chidilo maataynnee.

ha'i tani zeella sheetizayssi aazay gizayssa gidikkokka cora asati do7osona issi macha poolisi aka eqqada de7a zielankera giste doorite kizayssa woykko bollara koote dungoza mayidyssi eqi de7ees

ha sinthe baggara tani be ishin beettizay aze gidessa gidikko issi macara issi aawu amaliza attumasara eqqidizayti beettosona issi7awuuzikka silke bolla issi macashiyo youssimiisha bessizaysi beettes eeta guye baggarakka komputereynne dawaxarappe bolla diza issi beettishe dees

ha sintha bagkara tani biyashi dizaysti aadey gizayssa gidikko poolise keettan macayanne aa tomaze uttide komputera maza gabishe de7osona izetappe guye bakara eqqida tumatikka beettishe de7osona issi poolisezikka bessishe dee

hagey nu sintha baggara beyishe dee asatikka izatappe issi indiya guyera eqqada semaye koote maydara eqqada de7au eetappe sinthe baggarakka beettishe dizayssi komputerey beettishe de7ees iza oykkidayssikka bootha shurabe maydayssi oykkidi de7es

Ha sinthe baggana nune xeelishe dizayssi aade gizayssa kidikkokka joora asati shiikidi uttidoynne eqqiday geedi doossona uttidayta naye eqqida macas shiinke eqqidattumati oychishe doosona issi macas shierayssi attuma sara haasayishe dooso

Hayssa no sinthe baggara beyizaysi aazey gizayssa gidikko issi ooxo keeththanka issi attumay be ayfe bolla maanaxirey malizayssa woththiday boykko paydama tawoqi ama zaggabettana asati bishe ayfe bolla ththi asha rayssa woththidayssi beettishe deees.

Ha sinthe baggara beettishe dizaa asatikka issi bolla shiqidi kawo oothoson uttizayti beettishe doosona etikka xaraphe lanqen pudera dugera giidi uttidi dizayti dishin giddo baggarakka cilli lo7o maata malaya awuykkoabebaay dizessi beettes.

a sinthe baggara tanife ishin beetti zay7a ziigizayssa gidikko kehippe cora asay awa bollakka ziqqi gidi uttida tumasati beettishe dentes eetikka issi mala mayo may doosona booththa woykko bulla malizayssa may7dayti sinthe bagga simmi xeellishe oykko isgishe deette

Ha sinthe baggara tani biyashe dizayssi aage gizayssa gitifakka bula mayla pudisata coooratapbe ashe daays izatappeka issoy luuke oykkidi utti deees izatappeka issoy xaabishe beettees

Ha"y tani xeella she izayssi aaze gizayssa gidikko issi poolisey izata waraqata woykko dabgara oykkidi tamarsishedeee issi yoy dhoku kudi xeellishedeee iza taappe guyera dixa ula

ha sinthe baggara beettizayssi aate gizayssa gidikko keehippe daronne cora gidida asay issipe shiiqi utidayssi beettishe deettes eetappeka corati bulla poolise mayo maydaytinne eetappe lanqe baggara issino zi beettizayssi salo mala poolise mayo maydayssi tomatika izati xaafizayssi beettosona

Hasinthe baggaran unibeshe dizayssi azegizayssa gitikkokka tooppiya woy wota dereta beshe doos issi macasha ka uzeta giddoppe poolise gideyara eretashe dewus issu attumayka izata giddon mayoza mahontayssi uttidi deees issi attuma kushen diza wara keetay ka beettishe de'es

Ha sinthe baggara nu beyi shiriza puuliseti maaran eqqidi de7osunna izetappeka issoy sinthe baggara eqqidi bayndera dura bolla qachirayssi beettishede xeetappe tanna baggara diza keeseka beettishede etikka kusha dexxidi eqqida

issanta sinthe baggara be ashe dizay aazey gizayssa gidikko lam7u attumatikka hessa tuma giddonaathtidikka booththa misikira wara qeeta malizayssa issinoe poolise bolla maydayssa gidish si bolla oykkini issino manathireli be bolla woththilayzas immishe dewosara guye baggararati baqqishe deyette

Ha'i ayssan tani sinthe baggara be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko heedzdzu aaddetikka issi mala maydayti qawaley milisha malizaytikka kallo oykkidayti gede simmi xeellishe de'osonaetikka xeellizayssi wogakame dozere geetettizayssi keeththa laallizayssi beette

hayta xinthe baggara be7ashe dizayissikka pooliseta be7ashe daa issinoziizetappe haramayo maydayssi bidelanqara eqqidi dee issoy dunguza maydayssi yiizata sinthen diza daapozakka qorasana giigettishe dee

Hayssi tabeyashe dizayssi aazey gizayssa gidikkoka pooliseti bulla mayda poolisezin kaame sintera ha simmi ekkidayssi beettishe deee issoyka geede simmidi eqoysikka beettishe dee ixutappe guyera wogga kamey beettishe dee.

Hay tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikkokka poolise ta xeellashe deas izata sinthen dizatora peeza bolla wora geetan woykqo izeta daftaray beettishe deees himi baggara disaadezi kaas mih xeellee

Ha sinthe baggara nuni be7ishe dizayssi aazey gizayssaka gidikkoka ganna baggara namu attumati uttidayssi beettishe doosana izatappe xade baggarakka heetztzho attuma uttidayti beettishe de7oosona ete sinthen de7iya abibay beettishe de7ees.

haitani biyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi attumay ha simmidi garseranne bularama erettidayssi koppiyata woththidayssi micishe deessi izappeka guyera diza asata be ashe deays

Hay tani beashe dizayssi aazay gisayssa kidikko macatinne attumata cora asata be ashe de ay izetikka uttidi maaran doosuna izetappeka guyera dibeyssi beettis yedde ees kanne bagganakkan ekki daariya silka oyqqa deaara

Haytani zeena shedizayssikka aaze gizayssa gideekkokka dunguza mayda coora asatikka paratoogidi woxxishe dooso na izatapbekka issoy izata sinthera tooramutidiyishedee.

Ha sinze bagmamena niersidizay haasiye gizayssa gidikkokka attummaynne macha maaran egidi chinkinne tokkishe beettosuna tamare naytikkanira ha ishe doosuna kanna baqara disa kaametikka beettishe deees issi keetti ekabeetashe dea.

A sinthe baggaran yunifersetizayssi aazay gizayssa gidikkokka issi attumay ekkidey izi attumazikka dr abiaimed eqqi be sintha maygirafoone haasayizayssa malidi bettishe deees kushe issi biradhdhe bolla dhoqu histidii.

Ha sinthe baggara tani bahashe diza issi macashi aka bessinthana ayfe bola manadere wothi yedariya uttada de7aawus izi sintherakka daariyayssi maykrofooney fe ettishe dees kucheza dhaqu istada haasaashe de7awu.

haysi ay yunifershe dizay aate gizayssa gidikko attumatinne macati maaran ekkidi de7oosunaa izata sinxinka diza ma daabara badala hayssa xeelite gidi namu attumati weessishe doosunaa gezetta goyerakka diza wogga kaame beettishe deees

aa sinthe baggara nunibeshe dizaysti aaze gizayssa gidikkoka kawo ooto keeththan issippe macaynne attumas uttidaysti beettishe deees attumazi oone gizayssa gidikkokka kawo aybi amede geetettidi erettes izateppe goy goye baggara diza satiga beettishe de7oosona

Haitani xeellashe dizayssi aazaya gizayssa gidikko coora attumata xeellashe de7aas issi attumara issi attumara haasayishe deosona issi attumayka eqidimiicishe deee hemi bakara ha simmida macashiyakka xeellashe de7aawu

haa sinthe baggaratan hife hashe diza ahasey gizayssa gidikko majanna tumay maaran utti dishin be ashe daaaas aara gelessinne uttida tumay komputaren mazangabishe dees macata sinthe diza wora keeta weykko dawutara peretishe dees

sinthe makara tani biyashe dizay aazay gizayssa gidikko issi macashiyaka huphe puulu midara hupheza yeddada dizaara sinthe makara sharbe maade qqadizaara beettashe daawas isi insanka diza ma girafooney kushe bolladizay issi beettee nanqera topphiya bayndiray beettee

Ha sinte baggara nunibeishi dizayssikka aazey gizayssa gidikkokka wogga kaame be ishe do'oos iza sunthikka inte aazey giza gidikkokka hay suze geetettiza kaame zakko izappe ganna baggara diza maata mitha ythekka addappe malalizays sakko.

aa sinthe baggaranunibersi dizayssi aasay gizayssa gidikkoka machanne attumay maaran ekkida izibeetti shee dees izeta sinthe baggarakka diza xuufezinne guye baggara diza mitha itha zibeettishe dees izetappeka issi macha shiya puutoppe oosettida mayo maydeere de'awus

ha sintha baggara tani beya shedizayss ahaxey gizayssa gidikkoka heedzdzu machata beya shede ays hezotikka ay woththo gibesza gidikkokka tuke oyishe miichi shede oosona issine uyana duuna sofashe de aawus yeni baqara diza macha shiyakka beitta she de7aa

Hay tani xeellashe dizayssi aadi eqgizayssa kidikko wogga kaame sinzan attumati ekkidi doosona inneta koote bolla qayi masqaley beettishe de7ees he kaamena sunthayka aaxi geetettize kikko haysuse geetettidi erettes.

Ha sinthe baggara nuni beishe dizayssi aazay dizayssa gidikkoka tamara nayta biishe de7oos izetikka ubbatikka eqqidi de7etees issinozi hu7eme laata uttideyssi beettishe de7ees sekoyti eqqidayti beettishe de7oosona.

agatanife ashilayssi aazey gizayssa gidikkokka bajajey beettishe deees iza giddonka macaynne attumay uttiday beettishe deetees isso kusheka beettishe deees guye baggara diza iqaykka beettishe dees

aysiyay ta nibesherizayssi haazeygizayssa gi diikkokka isiyotho keeththas shigida attumatanne macha ta xeella shete ahayi ize ta giddoppeka issinoy gurbatidi deee issinozikka ha simmidi xeelishee de7ee

Ha sinthe baggara tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkokka itoya shurabe mayda kaasanchata be ashe deays izata sintherakka deiya kuwasezikka beettishe dees izeta goeera diza keeththetikka addappe lo7ishe dizees heeni baggarakka haakki eqqida naazakka be ashe de'ay.

Haa sinthe baggara nuni beeshe dizays aaziye gizayssa gidikkokka wacatinne attumati maaran ekkidayta beeshe duussee izatappeka guye baggara diza makinay beettishe deees izotikka addappe malaliza baasan ekkidi do7oosona.

Bakaran yuniferse dizayssi aazey gizayssa gidikkokka wogga kameppe asati wodhdhizaynne kazizaykki she dosonaa he kaamezikka goye bakara dizayssi booththa mala gitee seene bakara doyssi salo malaayi

Ha sinthe baggara nuni beyshi dizayssi aazra gizays sagidikkoka macati maaran uttidayti peecisha de7oosonna izota giddoppeka issina eqqada izotara ha simmada haasashe de7aa ayfe bolla manadire woothi dariya.

ha sinthe baggara nuni be'ishe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka issi indiya puttoppe oosettida mayo maydaariya tukke duuqashe de'awus izippe hani baggara de'iyara sinenka duuqizaariyakka beettashi dawu daraphe bollaka issindiya eqqada dizaarakka beettaawus

ha7i tani xeella she dizayssi aaziaya kizayssa gidikko boohe woykko diishe lanqe egeetettizayssan daro macaceti ekqidi deusonanam7u attumatikka diishe zara haa yiishiyaykka gede bizaykka kiidi eqqi dewusona

Hay tani xeelashe dizaysi aazeeqiza hissa gidikko wogga kame xeellashe de'as nam'u attumati geede bishe kameza xeelishe do oosona kameza giddonka asay kumida issi beettishe deees issi majashiyaka haara geete sima bashe de'as.

Hayssanta sinthe baggara tani beishin beettizay aase gizayssa gidikko keehippe cora asaye eqqidaytinne sinthe baggara uttidayti beettishe de'oosona etappeka nam'u attumati issife shiqidikka eqqidayti xeellishe issino zilizayssi sinozi komputere bessizayssidee

hay tani xeellashe dizayisi aazeygizayssa gidikko issi ooxo geezxzan asadi ottedi doossonaa eqqidaytemi bagqaraka hasaysshe doossona issi macasha macashiyona hasayisashe de7aawus

hay tani xeellashe dizayssi aaqe e gizayssakki diikkokka issi akime keeththe xeellashe de7ays issi attumay sindiya ichadishi dizo naa akamishe deees namu attumati gannara duge simmidi kushe dimmidi ekki doossona

A sinthe baggara tani be ashe dizayssi aasayes gizayssa gidikkoka oyddo attumati poolise maama ydoyti beettishe deeetees eratikka booththa qofe aaththidaytakko izetappeka guye radiza gadezikka beettishe dees eyatappe kayni baggara eqqida shuboykka beettishe dees.

Aha yogga qaami bollaka biittizakki pecora asay biitishe deei kame suphe bolla uttidake pecora asayinne kaame giddoni eqqidinne uttini iza asay biittishe diyayssi beettes kami lanqera gu7e baggara diza adusamithafi beettishe deoos.

ha sinthe baggara nuni beyishe diza asatikka kaameppe wodhdhidi bishe dizaasata gididi beettetees izetafekkaheni baggara zo'o zo'o kotera zo'o sureraathidadeykka fistale kushen goochidayssi beettishe deees makinazikka doya gidoyssi beettishe dee issoykka gede bishe beettishe dee

Adze baggaran unibershe dizayssikka ganna baggara issi macashia naay dimmada utti dariyakka beettashe de awus ganna baggarakka attumade kushey dimmiri uttinayti beettishi doosona issi macash edeta sintiraa simma ottada be sinthe waraketabothada wodashe deaw.

Haa sinthe baggara nuni beyishe dizayssi aazay gizayssa gidikkokka asa tiima kaame sinthan eqqidayssi beettishe duosona addappe daro kaametikka deettees ezetappe hissiniyakka gede bashe de7aawus issiadeyka sinthera eya simmi eqqidayssi beettishe de'ees

Sinthe baggana nuni beeshidiza aaze gizayssa gidikkokka issi attumay haaththa haachchen woykko shaafa achchen ekkidi deees kallokka oykkidi booththa shura mele sitira bolla manatire beettishe deees izikka ekkida bootas addeppe malalizayssakko

ha sinthe baggara tani be'ashi diza issi macashiyakka beettashe de'awu iza kawottiday mitha bolla gi dee'es iza kambaweza laallidara utta de'awus tooza qalam'a uttada guye baggara deya dunguzaykka beettishe dee'es

Ha sinthe baggara nuni beyishe diza attumaynne mace maaran eqqidinne uttidi gidayti beettishe do7ooso na izata giddopfeka nam7u macaynni nam7u attumay eqqidayti kushe laallidi beetcishe do7oosona eetappe garseniyaytikka beettishe deette

ha sinthe baggara nuni bei she dizayssi aazey gizayssa gidikkokka issi macashiya mitha bollama daabara qachada iza bolla kulotashe beettaawus izakka qachidama daabarazi sema7e gidoyssi beettishe de7e dhizappe garsenka izi caammaykka beettishe deees

Asin zebe gawan uni guyeshe dizan kaasanchati woykkota jawaade geebeti deeretizayti goaseka kaishe doosona ezatappe kaysooy achche be simi cishe dees guye nato izika baaygefitishe dee

ha sinthe baggara nu be'ishe dizaa attumatikka maaran uttidayti beettishe doosona etiqa mayday booththe shurappe kididi eretees heeni baggaraka issinazi kopiya karetha atthidayssinne booththa kopiya attidayssi karetha kopiya athidayssi biittishe de'ossona

Maasinzebatara nunni beyi hidizayssi aade gizeyssa gidikkokka issi attumay dunguza qooden gachira koppiyo attiday beettishe deee gooxxa shurabe may day izappeka goyeradisa qade zikka maatatikka beettishe deees izikka ekqidase addappe lo'ee

Ay tani biyashe dizayssikka aazif dizays fa gidikkokka kaasanchata woykko issi mala mayo maydayda be ashe de'ay elata giddoppeka issinya macashi rokkoo isse taalanqeraeqqada deaas.

hayssan nuni be7ishe dizayssi aaze gizayyssa gidikoka abba woykko shaafan attumati bolla meecettishe doosona;eeta giddopekka issinozi haaththaza giddon sure maayidayssi eqqidi de7ees;izatappekka ganna baggara diishe woykko gimbbe geetettizayssi de7ees.

Ha sinthe baggara tani be ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko keehippe cora asay ishshippe shiiqi eqqiday beettishe dees he asaykka lanqe baggara dizayssyoykka paydama tawqiya komputere dama zagabizay beettishe dees wuday baggalanqe akka eqqada dizayssi macashiya beettashe da7awus izakka paydama taowqi ama zagabeta

ayssa nayi tani wiya shidizayssi aaze gizayssa yidikkokka issi ooththa keeththan attumatinne macati issi bolla shiiki uttidayti beettishede oosonaa issi macashiya xaafashe beettaw issi addezi henira simmi iza tanka eqqiday issi beettishe dee

ha sinthe baggara nuni be'ishe didayssi aasay gidayssa gidikkokka nayti uttidayta be'ishe doosona izatappeka isiniya ashara kushe immashe de'awus paydameta woqiya foto dendashe de'awus

ha sinthe bagara nuni beeshe dizayssi aaxiya gizayssa gidikkokka tamari nayti uttidi xaafishe doosona iza tana kaya macaynne attumay maaran ekkidi xeelishe doosona isso attuma zikka xaafishe macashiyakka xaafashe de7awus

Ha sinthe baggana nunni beishe diza asatikka nu beettishe de7ettes eetikka izata giddofe issoy komputere xaafishe dee issoy qas waraqeeta bolla xaafishe dees issinoy uttidi izata xeellishe deedetappe guyera dizaykka samaye ulay beettishe dee

Ha sinte bagkara nunibeishe dizayssi aazay giza issa gidikkokka nam7u ta maareti issoy qoppi darema dandabisa issa issoy looke wolama zaggabisa issa gidi dibetishe doossona isetappeka sinthe bakara doyssi izata issafeelishe dees.

Haysin nu hay be'izay aazay gizayssa gidikko macati uttidi doosona attuma tiigasikan eqqidi de7oosona izetappe issoy guye bagkareqidayssi poolise kootemaydi do7ese kushen xaaxiyo eqqidi eqqidees macata sintendiza dunguza sharbe betishe de'ees.

hai tani xeellashe dizayssi aase gizayssa gidikkokka macaynne attuma issife maaran eqqidayssa xeellashe de7aas issina pu toppe ozettida filamaydaronakka xeellashe de7as sinthe baggan eqqadussee

Ha heedzdzu asatikka sinthe bagga uttidayti beettishe deettees eetikka ha simi miichiza nam7u awtumatinne giddon uttidayssi macashiya beettawus izaka silke kushe bolla oyqqada xeellizayssi beettees izi sinthe izata sinthensaraphe bolla dizayssi daro miishati beettosona.

Hayt ani xeella sheefidayssi aaze gizayssa gidikkokka issi aawa caalay uttidi deees izikka uttida kare baggara uttidi bessintan mayqirafooni woothi haasayishe deees daa sinthen dizawara keethaykka beedisha dee.

Ha sinthe baggara nuni beyishe dizaasatikka ganna baggara duge simmidi sema7e kote maydaytikka uttidi do7oosona izatappeka hara gede simmida akime madizayssikka uttidi deees izappeka ha simmidi izara hasayishe dizayssiyadeykka bettishi deees.

Hayssi hay tanibea shirizayssi aaze gizayssa gidikkokka coora machatinne attumati isipe shiki ekkidi bira ba kushen ba kushen hoykki dhokku giidi ekki doossona izotappeka hy siyade izetan geede simmidi ekkidi dee

sinthe maggara issi aawaykka beettizay dees sa aawaykka kushekka sinthe magga simsidi wothiday beettes ha kusha aazas wothidey ha aaway gizayssa gidikko faydama ta woqi ammazaggabettanas ba kushe ashara immizayssibeettishede zalan qera karati mazaggabizayti deyana dandayette

ha sinthe baggara nuni beyishe dizayssi aazay gizayssaka gidikko nam7u macati pude simmi uttidayssi beetti shiri ees iseta sintherakqa duge simmida astimaarey xaafishe de7ees timirteho gididayssi aazan erettiza giikkokka saleedaykka fidaletikka beettishe do7osona

Ha sinthe baggara nuni beyishelizayssi aazey gizayssa gidikkoka tamari nayti maaran eqqidayti beettishe de 7oosona iiize ta giddoppeka issiniya utti dariya ayfe ashara immashe de aawus issiniya ka7eza dendishin hanira oqqada denthashe de'awus

Ha sinthe baggara nuni beishe dizayssi aaza gizayssa gidikkoka issika oososoketan uttida macashiyanne attumatibeettishe de'oossonna izakka uttidasara hani baggara karethay kaybeetishe deees issi attuma sinthenka konfitere ayfi ashara immashe de'a.

Ha sinthe baggara nuni beishi dizayssi aaze gizayssa gidikkoka attumati aawappe mangidi gashe gakkanawu issi madadara eqqidayti beettishe de oosummana izeta giddoppe issinozi ganna baggara eqqidayssikka beettishe de7eees.

Hayssa nay i nuni beishe dizayssi aade gizayssa gidikkoka nam7u attumat uttidi xuufe xaafizayssi beettishi deees ize ta lanqera dizayti kokkidi xeelishe deeettees issoy bootha gawonne maydayssi eqqidi deees

hay tan beyeshe dizayssikka aaze gidmzayssa gidikkokka tamare nayti balaftoppo balaftoppen tamarishe doosunna issi nootikka guyera ha simmi ekkidi xeellishe do7osunna issi macashiyakka belaftoppen xaafashe de7awusse

Haytani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka issi majasha qulbatadan loke besizayssafe ashe de7ay issi majashera issi attumara hara gede simmi idonaxeelishe de7oosonaa izetikka issi achchenekki deosonaa.

ha sinthe baggara tani bi7ashi disa aazey gizayssa gidekko tamare naata be ashe daas macanne attumay maaran eqqiday ti betish doossona izita giddoppe sinthe baggara yeedzdzutu attumay utti doosona issi macashiya gakkana ama mazagabetashe de'awusi

adu gigayishe rigassi aasiya gizessa gidikkoka kaasanchata beeshe doo suna heletho attumadin wothe woxtxi shee doos suna izappe says karethara karethara maayiday melala gidi wothi shede kushe bessidii

ha7i nuu hayssan sinza bakara benshi sizayssi aaze gizayssa gidikko aka kaassanchata woyko tech waate giza qommota beishe de7oos attomatikka sindza bakara maaran gudbatidaytinne guye bakkara eqqidayti beettishe de7ettes iza talanqara eqqida attomatikka beettishe de7oosonaa

Ani tani xeellashe dizayssi hissikasancha xeellashe dea dizappe guyera coonhaasatikka iza xeelishe doosona i gasanchasikka haaylera woxxishe deysis izappeka sinthera aadhdhidi dizamethay kabetishe dee

ha7i nubeshe dizayti aazey gizayssa gidikko attuma nayti kaarsanchati woykkote jawashe geetettidi erettizayti woxxi she doossonna issetappeka issoy kanetha sure aathtidayssi eleelesi sheedees

ha sinthe baqara nuni beeshe dizayssikka aasaya gi zayssaki diikkokka kaasanchata be'ishe du'ossonaa issi macashia shubo bolla ki aekada huwelalidariyakka xeellashe de'awus heeni baqara kade ya booththa shuurabe maydadezikka xeellishe dehe

Hay tani biyashe dizayssi aasay kizayssa ki dikkokka kassanchata woykkote ca wascheta xeellashe dea izetikka nammarti hissippe kuwaase marshetishe doossona izeteppekka guyera dizayti issa gakkanaa gishe doosona.

aytani biyashe gizayssi aazay gizeyssa gidikkokka sinthe bakkara uuttidayta biyashe deas izetappe guye bakkara deiyaytikka uttiday titi eqqidayti giidi dosona ize ta giddoppe issinozikka kushe dentxhee

Ha sinte bagaratan be ashe dizaysa aasey gizayssa gidikkokka kaasanchata woykkoteche waache ta gizayssa be ashe daas izoda giddoppeka isso paranja gididi beettees issina attumaykka wancha tookkidaykka beettishe dee.

Haa sinthe baggara yunibershe dizayssi aazaya gizayssa gidikkokko coro attumati beettishe de ooso ize ta giddoppekka issinozi nunguza koppi aaththidayssi beettishe dee issinozi qasse sinthen poonakse giza jamma aaththiday beettishe dees.

ha sinthe baggara tani biyash dizayssi aazey gizayssa giidikkokka nam7u kasanchata woykkotecho waate geetettizoyta baashe deay issinozigka kushey dimmidi eqki dee izaafeaxaade baggana dizayssi duuna bunda kushe woththidinne malatidi dee

Hayssan tani sinthe baggarafe ashe dizay aazey gizeyssa gidikko qeehippe coranne daro gidida nati sipekuwaaseka anjatikko hase kaase meyda bolla eqqidi issife idimettidayti beettishe deyoosona issinozikka guyera idimmana shiqiza isti beettishe de'ee haratikka deyooson.

tani ha7i xeellashe dizayssikka sonchata xeellashe de7as issino woxishe kun liide godayeti dees izakka dentho akkidinayti kowaates woxishe doossona guera dizayssikka iza denthona marshetishe dee

Hachchi baggara nuni be'ishshe diza koopeti aynate aynate kooppeti beettishe de'oosona ezitikka be malkezakka issi baggazarsidi eqqidoosona heedzdzu samayawenne nam'u cililanne issi i cilila gidonayssa kalal'o malkekka de'ees

hayssan tani sinthe baggara be'ishin beettizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma metettiza miishati woykko iitettana katha takka hayssa giddo geelsi woththiza gidikko woykko berije geetettiza miishezi hayssa katha iitonna mala gam isana dandayizayssakko

Haytani behashe dizayssi aade gizayssa gidikkokka komputere marshine woykko laftoppe malidi beettishe deees sinthe baggara deidiiza sinthen egidayssikka laftoppe geetettidi eretee.

hano sinthe baggara beershin beettizayssi aazey gizayssa gidikko boossa kametinne karetha kameti issife shiqidizayssi beetosona hasi sinthen eqqidizayssi aazey gizayssa gidikko kameti lambay wurishin yeedi charzettizi lamba kun sisizayssa sookko gishe beettees

haytani byashe dizayssi aaze gizayssa gidikkoka nam7u attumati gede bishe doosona izatappe sintera dizaysi aaze gizayssa gidikkokka wogga kameyi haaththe giddo gelin kessishe doossona izakka sukishe de'ettes

sinthe baggara tani bi'ashe diza aazi yegizayssa gidikkokka issiyade garseranne bollana mayettidayssa be'ashe de'aayis iza sinthen diza maqrafoonezikka beettishe dee'es guye baggara de'iya xufezikka beettishe de'ees ay mala giikkokka

izara bettizayssika harayey gashe haray sinxe baggara simmay dalo totaleti agara bolla uttidayssa gara gochchada hari abizayssi beeti hedee ayssi afe goye sinthe baggarakka diza tukkesonka giza oydeti beettishede oosana

a sinthe waggan tani xeellishin beettiza iyaze gidayssa gidikko keyfe adussenne dhoqa gidida ha babburoy geetettiza makinaykka be ogera bizayssi beettishe dees ha baabburoykka xaaxe tonna woykko shuchchara medhetti dawuga bolla woykko birteti dawuka bollara bizaysi beettes izappe garse baggara kaametti beettos

ha sinthe baggara tani biyashe diza haaziegizayssa gidikkoka wuggabaasseya danga bolla ba iskile woykko saykile giza komo addey laaggishe deees izappeka gu7era izayssi laaggishe yiishe deees wu7e baggarakka dizayssi beettishe deees

Ha sinthe baggara tani biyashe dizayssi aasay gizayssa gidikko attumatinne macati cora asati beeti sheede oosona laytikka abba giddora woykko shaafa giddora celban biisheede oosona izata giddoppekka hissinozi eqqidi deees.

Ha sinthe baggara nuni beishe dizoyssi aaza gizeyssa gidikkokka potore woykko bayski bengetettiza komo issino zi gommazin iitin keessi yalidi oykki de'eqqi dees issiyadeykka gade bishe deees garse bakkan dizoy qaykkabeetishe deees

Haa sinthe baggara beettiza bollan paallizayssikka gade bolla uttida orphilley beettishe deees hoorphile bollakka beettizayssi aaze gida gidikko booththa mala gidishinne booththa worphille bolla diza itoophiya giza xuufey beettishe dees

ha sinthe baggara nuni beyishi dizayssi aaz gizayssa gidikko shuchchan keetettida keeththey beettishe deeesisgidikka izi wulaxi doya gididayssikka beette siniranera doya gidoyssikka beettishe dees gaaththazakka nuni beyishin beettishe dee

Ha sinthe baggara nu beyishe diza keeththezikka binu beettishe deees izikka shuchchan keexxettida keeththe malidi beetees izaska sinthe baggara daro kifilati de7oosona izafe kaynni baggarakka keeththe dees guye baggarakka iza mala shuchchara keexxettida keeththe beettishe deees

Ayssan tani xeellishin beettizayssi aazey gizayssa gidikko keehipe malaliya keeththayka beettishe dees ha keeththa wugeyka zeera miigekkehipe malaliyawa gidishinka girkiday booththa qalameti ettidaynne wulayzo oykka beettizayssi dees zuulazi duyarizayssa bessishin beees

Ha siinththe baggara tani biyashi dizayssi aaze gizayssa gidikkokka attumaynne macay maaran ekkidayssi beettishe deees izata giddoppe hissineya kareththa camma aththidariya izata giddora ekkada de'awus etappekka guyera dizayssi beettishshe de'ees

Sinthe baggara tani beyishin beettizay aazey gizoyssa gidikko keyipe aahonne dalga gidida baasa bollara damma dumma kaameti eqqidaytinne ha simmi baasa bollara bizayti beettosona asayikka sinthe dhoqa gida keeththa lanqera hamottizayssi beettishe dees.

Ta sinth baggara nuni beishe dizayssika aaze gizayssa gidikkokka heedzdzu attumati gede bizayssinne haa izayssi beettishide oosona addappe malaliza baasara kede bishe haayizayssi gishe doossana addappe keehi dhoka gidida keeththeka beei

hawitani beelashe dizayssikka haaze egizayssa gidikkokka buccara keesettida keeththe addappe lo7zayssi beetishe dee izatappe heni baggara kade iyaabe baykka beetishe dee qade baggara deiyayssikka beei

Ha sinthe baggara nuni beyishe dizayssi aazay gizayssa gidikkokka naa7hu attumaynne hissi macasha eqqidide oosona izata sinxenka beettiza izi xaraphey beettishe dee izeta silxerakka silkey woykkopfi daaleti beettishe de oosona guye baggara diza kaameykka beettishe de7ees.

hagappe sithe baggara beettizay aaze gizayssa gidikko keehippe malaliyanne xoqqa gidiza ha asatamaareta hessape woyko duge baggara diza wolaytta sodo thimirtte keetay beettishe de7es ha keetankka asati gede motorera issi macashiya gelizaarane haratti qomora gelizayssi beettes.

Ha7i hayssanta xeella shetizaysse aasey gizayssa gidikkokka issi oodzdzo keettan macashiya sinthe bagga n uttada de7awus ixipiyani baggara uttida naytikka uttidi de7oosona ganna baggara uttida macashiyakka beettashe deawus

ha sinthe baggara tani beyashe dizayssi aasey gizayssa gidikko attumatinne machiya kede bishe beettishe doosona izietappe ganna baggara deriya majjiya haaththe oykkidariyakka beettashe de7as issiyaade zizeta giddoppe sinthe bishe dee

hata sinthe bagqera beyizay si aazey gizayssa gidhikko kehippe cora gididayti issife shiiqidi anjettida nayti tamari ongi anjettidayti beetishe de7oosona anjetetha mayoomo yidaytinne hanilanqera siyaawaykka kushen cililo maata oyqqiday gammodunguza mayoo ma yidayssi beettees

hay tani xeelashe dizayssi aazey gizays agidikko qeeri tamare nayta xeelashe de7aa innetay giddoppeka issi nay dendi eqqidi pidaleta taybishe de'ees henida karadiyamaca shiyakka taybisashe de'awus

Ha sinthe baggano niniweeshi dizayssi aage gizayssa gidikko macatinnay attumati maaran ekkidayti beettishe de7oosona iza ta giddoppe issi attumay hazarsidi kax ekkidi yiishe deees issi macashiyakka geede simmada attumazara haasashe de'awus.

Hayssa ay nuni beeshe dizayssi aamey gizayssa gidekkoka attuma nayti kifilen tamara keeththan uttidi bettishi de7oosona issoykka izatappe guyera uddide seedzdza sidzera uttidayssappe giddon doyssikka maxa peira dabtarra shiishi oykki dee.

Aasiinthe baggara minnibeesh dizayssi aazay gizayssa gidikkokka isiyadey dunkusa sharfe qodhen qachiday malader aaththiday maygirapoon oykkidi haasayi shedeees iza sintara diza maxaafatikka beettishe de oosonaa izappe guera diza samay saledaykka beettishe dees.

Ahi nobeishe diza issi aazey gizayssa gidikko issi macasha haa simmada eqqada de'aa iza qagarseranne bollara mayetada eqqadu hizippeka guyara diza keeththezi addappe lo'izayssi beettishe de'e.

Issa nay tani xeela sheeribayssi aafi eqqiday hakki dikkokka attumati maaran ekkidi doossana. Issoy etappe haarakete simmidi woraqeeta bolla woyikko dabitara bolla xaafishe de'ees.

Aasinse baggara beettiza namu addeti yee qidayti beettishe de7o sanaa eytikka borshettida biitta bolla qidaytinne buro gaasa nadhiqkiza biitta bolla qidayti beettishe deettes lage baggarakka mithi dizassi beettishe dee ude baggaraka keellay beettees

Tani aymiyashi dizays aaze ekisayssa gidikko wogga kaame haachtche bamba geetettizayssa caani biishyedee izaabe kayni bagkara eqqi dammacaynne attumay beetishe doossanaa.

az baggara talifi ashe erizayssi yaazey gizayssa gidikko baassa lan qenka keehi benano gashe oydeti asate iza bolla utti tokki oyizayssi beettishe dees ilanka issi attumazi urtirayssi beettishe dees hizappe gede baggarakka suuqeybeettees

ha sinthe baggara nu beyishe dizasatikkay mettosuna ha issinoy pooliseykka ezetache raqqidaykka beittishe deees ba jajeykka eqqire biitti haara pude besikile bishekka iza bolla naay laaggish deees izappehni baggara qida booththa shura moyday sore bolla gixxida eqqidi dee'es

Haytanibiyashe dizays yaaxe gizayssa gidoykkokka baasa biyashe daas gede baggara miti shiikidayssa kame ashe days wokga kamen woykko doozore geetettiza makina izara gede haa gishetee kanna baggara ekkida macashiyaka beeta awus

hagey nu sintha baggara beyishe diza baasay nu beettishe deees izara gede biza makameykka beettishe dees xaade baggara diza mithaykka beettishe dees gaanda bagkara qalal7o galamey beettishe dees izappe giddo baggara booththikka beettishe dees

Haytani biyashe duzayssi aazegizayssa kitikkokka baasara kaamey go'e sintheygidi bishe dees gannabagga baasarakka asi haanne gede bishe deeees ganna baggarakka adhappe lo'iza midthiyabee tashe de'aawus.

Keehippe dalganne aaho gidida baasa bollara ha simmidi yizaa zo7o kamey beettide de7ees he kame dugge baggarakka qasse qanxo ogera ha simmi yiza gede naahon beettiza booththa kaamoti beettishe de7osona heyta pude baggarakka diza issi attumay ha simmishe dees.

Haytani zeelashe dizay sikka wuggaba sara kaame haannekedekizayssa be ashe deas hisa lankera diza mithazakka be ashe deas iza baggarakka diza issi attumay ba kaameza guye gede bishe dee.

Ha sinthe baggara nuni beyiza he dizayssi aaza ekizayssa gidikkokka nam'u asatikka ekkidi xeellishe doosona dizatikka aazi xeelliza kiita gidikko ini baggara dirgita wogga kamey dizayssikka beettishi dees kaamen wolko doozore geetettizayssi biitta tokkidi mithota deetzthettishi beyishe doossona.

asati polgara nimmi beishetifeyssi aaze ekkiza issaki tikkokka baasira keethte goykko kawo oththo keexxe geetei aysse nam7o attumat udtidiza bisidooso na israjeta lankera ekkidi xeel7ishe dees

hansinthe baggaran yunibershi dizaysi aase gizayssa gidikkokka wogga kamey shu bota caanidibbisho deees izappe heni baggara deyo mithazi kabeeti she dee cidilon kabeti she deees iza bolle diza samoye fulu shite kabeeti she dees

Faysi aytanibiyashe tifeyssi aaze gizayssa gidikkokka cililo maadalankera attumati eqqidayti beettishe dewusona ize taachera qidako taarika beettishe dee kanna baggarakka uttida attumay beettishe dee

Ha sinthe baggara nuuni be7ishin dizayssi aaze gizayssa gidikkokka chiililo maata giddon zo7o qoxari eqqidays beettishe dees izaka heni baggara kasalo mala qoxari beetishe de7ees iza sintera dizayssi a matazikka addeppe lo7ees.

Haydani zeenlashe gizayssi kaafe gizayss ha gidikko issi attumay kompite are giya mashine doydi giigissishe deees iza kushenka diza gawoneykka goykko guwante kabetishe deees izikkaaheni bakkara ekkida asi qabeti.

sinthe baggara beettiza keehippe lo7iyawoykko malaniya misile bolla beettizayssi haaththa giddonka hahe landera haaththay dizayssi beettishe dees amishile bollakaha landera tuccettida haaththay beettishe dizayssi beettis ganse hasay uyanaska gehppe malaniyaba

Hay tani biyashe rizayssi aazey kizayssa gidikkoka shuchchape ooxetida bombappe tootale nahathay tuuketishe deees heni baggaranne hani baggara duuketishe deees wee bakara deya dota leekkabettishe dee'es.

tantani ba'yashe dizay azi giza gidikkosi macashi akka sinte baggara ekala dizara beettashe daaws yakka kushe haasis xala besizaranne izi lanqera diza keeththa giddon diza solaretinne dumma dumma shugoti beettishe de7ettes keeththa lanqarakka girgida bolla dizayti beettosna